jërë ngeen jëf auditeurs de la 88 point 7 ñu dellu ziyaar leen bu baax dellu it di leen jox seen wàccuwaay comme ni ngeen ko xamee rekk saa su nekk <breath> ñuy ànd ak yéen ci ay émissions yu am solo seen rajo RIP FM di leen ko baaxee saa su nekk <breath> tay nag ñu ñëwaat rekk émission bi nga xamante ne ni dañu siy ànd ak suñuy partenaires ci mel ni PAM <breath> ci lu soxal nag <hesitation> projet bii di 4R di projet boo xamante ne ni rekk daa jóg ngir dimbali baykat bu ndaw bi <breath> cig ag fagu jëmee si coppite jaww ji lu ni mel nag <breath> mu ngi ci ànd ak ci wàllu xarante ak ñii di Jokalante <breath> ci loolu nag mbokk yi tay ñu fas yéene waxtaanee rekk li nga xamante ne ni ñeewal na wàllu prévision yi ak li nga xamante ne rekk moom mooy tolluwaayu campagne agricole bi <breath> ci loolu nag ñu daal di fi dalal monsieur Mignane Diouf nekk <hesitation> chef <hesitation> service départemental <breath> développement rural fii ci diwaanu Nioro balaa may def lenn rekk dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog auditeurs yi nga xamante ne <breath> ñu ngi koy teewlu monsieur Diouf maa ngi lay nuyu
<breath> <hesitation> maa ngi lay fay Dado di la sant di gërëm <hesitation> mbokku auditeurs yépp di sant aussi ñi nga xam ne ñoo yilif nekk ci rajo bi ak di liggéey lu mel ni mel ni <hesitation> Malick Ba mel ni Leyti vraiment ak yow mi nga xam ne damaa ànda ak yow di def émission bi mais aussi di nuyu sama mbokku baykat yi nga xam ne vraiment ñu ngi yor seen rajo yi di déglu vraiment <hesitation> émission bi nga xam ne émission bu am solo la nga xam ne dañuy échangé ak baykat yi waxtaan ak ñoom vraiment ci nawet bi
jërëjëf am na solo ñu fàttali leen rekk ne émission bi saa su nekk rekk <breath> <hesitation> ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy waa PAM di programme alimentaire mondial la ñu ciy daal di àndal nee naa leen nag projet bi nga xamante ne ni ñu ngi koy dippee 4R <breath> mu fas yéene dimbali baykat yu ndaw yi rekk ci ak fegu jëmee ci coppiteg jaww ji xam ngeen ni nag <breath> saa bu ñu tolloo fii rekk at yii ñu génn xam ngeen ni dañu ci ànd ak ñoom ngir rekk ñu gën a gindi ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy baykat yi waaye <hesitation> ñi aju ci wàllu sàmm gi <breath> ci loolu tay monsieur Mignane Diouf <hesitation> li nga xamante ni moom mooy nawet bi ni ma ko waxee ndax tolluwaayu nawet bi la ñuy wax waaye dinañ ci laal tuuti li nga xamante ne ni rekk moom mooy <breath> wàllu changement climatique bi tay bu nu ñëwee ci tolluwaayu nawet bi tay <hesitation> ndax taw yi ni ñu ko gisee <breath> mën nañu jàpp ne nekk na lu doy <hesitation> ak it mën nañuy xaaraat yeneen yoo xamante ne ni dina gën a am solo wala déet
<noise> waaw soxna Dado maa ngi lay gërëm di la sant yaakaar naa ne question bu am solo nga wax nii si tolluwaayu nawet bi <breath> waa comme ni ñu ko jàngatee tolluwaayu nawet gi <hesitation> ci wàll taw beeg ci wàll jiwu yi yaakaar naa ni ni ñu ko gisee <breath> dafa échelonné booy xool ne nawet bi ren <hesitation> à partir du vingt sept mai du vingt six jot nañ ay ay taw yu ndaw du vingt sept ci la ñu jot taw bi gën a rëy nekk cent vingt sept milimètres Taïba Niassène kon li ma la wax mën a wax ci tolluwaayu nawet bi ren tay ma ne bu ñu koy xaymaa en tant que technicien dañ koy xaaj ci ñetti pàcc pàcc bu njëkk bi mooy pàcc bi nga xam ne ñi nga xam ne dañoo ji à partir du vingt sept mai ba la dix juin pàcc boobu mooy ñi nga xam ne vraiment teel nañu ji <hesitation> ñooñu vraiment <hesitation> am nañu yaakaar ne booy xool fi mu toll nii fi nawet bi toll ñoom seen gerte yi sampu nañu <hesitation> boo demee ci wàll maïs bi focc seen dugub seen maïs beeg seen dugub yi ñu ngi focc <breath> seen maïs bi mu ngi focc am na ñoo xam ne sax soo moytuwul ne fii ak le quinze août boo demee ci lu mel ni Taïba ñu mel ni Kër Maba dinañ commencer vraiment <hesitation> di récolter maïs vert bi démb rekk tay rekk ci suba du ma wax tur am na producteur boo xam ne jox na ma mboq vert

<hesitation> loolu moom xam nañ ko boobu pàcc bu njëkk bi la beneen pàcc bi ñiñ koy xalaat mooy ñi nga xam ne dañoo ji à partir du 10 juin ba le ba ba ba fin juin ba le 30 juin boobu ñaareel pàcc bi laay wax ñooñu booy xool seen nawet tay mu ngi ci <hesitation> période bi ñuy wax période de de montaison ah moom la ñu toll ah ñooñu tamit ak floraison mooy ñi nga xam ne seen gerte gi dafa commencer tóotóor ak vraiment seen gerte gi dafa ak seen dugub bi dafa commencer màgg ñooñu ñooy deuxième phase bi ñooñu tamit ñu ngi ci biir nawet bi wax dëgg Yàlla ñooñu ñu ngi ci biir nawet bi am nañ ci yaakaar ne ñooñu ñu ngi ci biir nawet bi li ñuy ragal tuuti mooy peut être ñi teel a <hesitation> ji peut être ndox bi bu continuer ba o octobre dinañ ci fekk mais ñi nga xam ne ñu ngi foofu ci mois de juin bi du 10 ba le 30 ñooñu am nañu yaakaar ne tamit bu nawet bi continuer vraiment ñoom tamit seen nawet dina baax mooy ñaari pàcc yooyu <noise> ñetteel pàcc bi nag mooy ñi nga xam ne dañoo ñëw ci mois de juillet commencer ji du premier juillet ba le 30 juillet gis nañ ñuy ji te booy xool ci mois bi am nañ toog nañ vingt jours yoo xam <hesitation> à partir du vingt trois ba le trante
tawul
tawul te loolu am na woon impact ci mbay mi mais impact boobu lu koy waral mooy stas hydrique bi dafa baax ci gàncax bi gàncax gi ni muy toog amul ndox bu amee ndox day dem looloo waral ñi nga xam ne dañoo ji du vingt sept au dix juin ak du dix juin ba le trante juin ñooñu vraiment nawet bi am nañ ci yaakaar bu continuer dinañ am gerte gu fees dinañ am mboq yu baax parce que booy xool normalement hybride bi ñi ko ji ci zone nu Taïba ak yeneen zone yi am nañ ci yaakaar ne à partir du quinze wala fii ak le vingt août insaa àllaa mboq dinañ ko am bu kontinee taw te booy xool nawet bi ni muy tawee par guddi gi tepp-tepp <breath> loolu la ñu soxla ci taw amaguñ taw à part taw bi taw Taïba cent vingt six mili

jarul muy ratatatat day def tepp-tepp di taw rekk <breath> insaa àlaaxu rabbi bu ko continuer nii yaakaar naa ne nawet bi dina baax benee pàcc bi nag mooy pàcc bu mujj am na ñoo xam ne sax gis naa leen ñu ngi may ñu ngi ji ci mois de juillet mais booy xool nawet dafa am xeetu jiwu yoo xam ne tàngoor la ñu bëgg bu la rawee rekk jeex na <breath> dugub boo toogee plus tard ba le dix juin jiwoo ko yaakaar naa ne boo ko jiwee ay jafe-jafe ngay am boo demee ba biir juillet ngay ji dugub dugub buggul tooyaay buggul humidité même bu génnee màgg tamit doo ci am dara kon donc loolu ay xibaar yu ñuy jox suñu mbokku baykat yi la parce que ay techniciens lañ xam nañ ci dara <breath> beneen pàcc mooy ñi nga xam ne dañ nekk ci mois de juillet ji fa mën nañu accepter tax nit ji mois de juillet du premier ba le 10 juillet nit mën na ci ji mais day jël yenn xeetu jiwu yu gaaw yi yu mel ni yëgël yu mel ni ñor-ñaar yu mel ni sorgho lu mel ni sesame yooyu buñ ko fa jiwee ci période boobu dina mën a continuer mais boo jëlee variété yu mel ni cob yu mel ni SMA nga ji ko yu mel ni fleur onze nga ji ko di ci yaakaar ne dina fees ah Yàlla nag moo yor nawet

di nga am jafe-jafe ay ngooñ ngay am wala doo am dara
<hesitation> <hesitation> ne
gerte gi du fees kon donc loolu aussi dañ koy lancer appel baykat yi nawet yi changement climac bi li nga waxee ne am na donc taw bi maitriser wuñ ko day jékki-jékki rekk tàngoor ñu nu mu tàngee jaww ji togg kon mu taw kon nag baykat yi booy xool ren ñu ci bari dañoo booylo booyle seen toolu dugub ñu bari toolu dugub yi dañ dafa booy parce que dañu dañu dañu dañu toog di xaar mu taw ñax bi sax ñax mi sax dañoo obliger di wër tracteur pour labourer ko am na ci ñoo xam ne ñu ngi may déglu ñu si bari seen seen seen seen i tool xaal lañ ko def xaal lañ ko def mais vraiment moo tax ñuy lancer appel baykat yi ne nawet dañ koy teel a waajal

<hesitation> <hesitation> su ma la déggee kon jamono ji ñu toll <hesitation> ndax ñi nekk ci début mois d' août fi mu nekk nii kenn mënatul ji
ji déggoo li ma la wax nawet moom boo buggee def nawet dëgg dix juillet fu mu jotee waratoo ji leneen loo ji ay risques ngay jël risques yi ngay jël nag mooy mën na baax te mën na yàqu waaye nawet moom li ci gën li ci gën li may wax nawet rekk à partir du mois de juin fu mu amee ay taw yu utiles na nga ji
<smacks lips> waaye yéen si seen liggéey da ngeen di lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy waa ANACIM maanaam seen xel màcc na jëm ci li nga xamante ne ni moom mooy wàllu prévision yeeg yooyu <breath> tay ci wàllu xibaar lan lañ leen xibaar ci wàllu nawet bi naka lay demee ndax nekk na nawet boo xamante ne day gudd wala day gàtt
waaw li ñu jot ci xibaar mooy nawet bi dina dina dina gudd dina taw dina taw comme ni ñu ko waxoon pause yi gis nañu ko moment :fa yi ñu waxee pauses yi waaye pauses yi tamit ni ma la waxee rekk <hesitation> yàqul tool tool moom loolu yàqu ko parce que tool <hesitation> spéculation yi ñuy ji mën nañ dékku sèche hydrique bi <breath> mais li ma xam si nawet bi liñ ci jot a jot a xibaar yi ak waa ANACIM ak waa CILS yaakaar naa ne nawet boo xam ne la dina taw te taw bi tamit dina dina dina dina dina dina dina dia xaw a laal ba mois d' octobre insaa àllaa donc bu ko defee rekk suñu baykat yépp jël seen seen i see seen i matuwaay te am nañ ci yaakaar ne vraiment dinañ am nawet bu bu <hesitation> bu bu bax bu soobee Yàlla parce que signe yi ñu ngi ñëw ak mboq yi commencé ñor bi nga xam ne le vingt sept mai ji nañ ko man mii wax ak yow sama tool démb bi ñu demee maag Seydou bi ñu toogee <hesitation> buddi nañ gerte boo xam ne génne nañ ko mën a yëy ci doom yi nga xam ne nag kon vraiment bu continuer gerte gi dina fees te vraiment yaakaar naa ne nawet bi dina naat ci département Nioro
<hesitation> <hesitation> amut lu ñuy bay lu dul départeent bu Nioro <breath> ni nga ko waxee amuloo lu dul mbay tay bu ñu ñëwee ci ni nga ko waxee sànq ci wàllu coppiteg jaww ji <breath> ndax mën nañu jàpp ne nekk na loo xamante ne ni wala ci ci si ban base la ñu mën a sukkandiku rekk ba mën a firndéel ne coppiteg jaww ji nekk na loo xamante ne maanaam changement climatique bi nekk na loo xamante ne ni lu lu lu am la
waaw lu tax mu nekk lu am

mu ñëw taw mois de mai xam nga loolu soppite lan moo waral coppite boobu c' est l' effet de serre avec le changement climatique tàngoor gi mu tàng tàngaay gu métti gi jaww ji togg ko nuage yi togg ko looloo waral taw bi am kon donc looloo wane na changement climatique la <breath> beneen bi li koy firndéel mooy boo demee ci tool yi doo fa fekk garab doo fa fekk garab ñàkk garab googu aussi tamit day joué ci nawet bi day jouer :fa aussi ci pauvreté sols yi kon donc moo tax baykat yi vraiment dañu war a góorgóorlu ñoom ñépp ci seen wetu tool ci seen kër ak fépp foo xam ne nekk nañ fa rekk ñuy jéem a ji ay garab parce que garab googu dafa nekk loo xam ne aussi day tax ndox mi di gën a bari donc loolu moom yaakaar naa ne képp ku ko xam rekk changement climatique bi mooy loo xam ne kenn maitriser wu ko waaw nu ko neex mel ñun nag dañuy sant Yàlla boo demee Europe ak changement climatique bi li fa nekk safara yaa ngi tàkk fu nekk Espagne France Etats-Unis fekk ay kër di taal di di yàq ndox mi tamit des fois mu ñëw yàq kon donc ñun dañ ciy sant Yàlla donc li ñuy ñaan daal mooy vraiment si changement climatque bi ñu yokk góorgóorlu ci reboisement yi ñu yokk góorgóorlu effet de serre yi nga xam ne lépp lu jëm si saxaar lépp lu jëm ci <hesitation> toggee matt yu bari nit ñi wàññi ko bu baax a baax a baax ba nga xam ne vraiment nawet bi dina dellu si fi mu war a dellu see
gis nañ ne impacter na bu baax ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy producteurs yi tay bi nga ko waxee reboiser baax na waaye it wàññi ni nga xamante ne ni mooy saxaar yeeg yooyu <breath> mais dëggantaan lan moo war a nekk taxawaayu baykat bi ci wàllu coppite jaww ji
waaw comme ni ma la ko waxee rekk

mooy baykat bi d' abord ci changement climatique bu ci buggee génn benn mooy il faut tool yi di xaw a am ay garab parce que tool garab yàqu ko am na garab yoo xam ne mën nga koo ji ci anam taw di baax na parce boo ko jiwee <hesitation> li ciy wadd dafay enrichir suuf si te beneen bi mooy baykat bi bu buggee nawetam baax il foog muy def tos toolam parce que tos mooy tax texture sol bi dëgër mooy tax tool bi <hesitation> doo ko jarul sax nga koy engrais te bu tawee tamit humidité boobu dafay des ci tool bi booy xool yow mi nga xam ne def nga tos bu tawee ak ki deful tos moom gàncaxam mooy gën a sonn sa gàncax parce que sa gàncax capacité rétention ndox mi dafay téye ndox bi ba gàncax bi di ko utiliser utiliser fekk kee amul dara bu ko defee engrais gi la def bu ko defee ndox mi dafay teel a jeex kon donc yaakaar naa ni ci changement climatique bi deux aspects yoo xam ne baykat bi war na ko jël mooy premier aspect muy góorgóorlu ci reboisement yi deuxième aspect muy vraiment apporter toolam beaucoup de matière organique ah def ci tos bu bari ba nga xam ne vraiment yenn engrais yi du ko jar loolu yaakaar naa ne lu am solo la bu ñu ko defee daal yaakaar naa ne <hesitation> jaww ji dina relancer wu suuf si dina baax te baykat bi vraiment dina am production bu baax a
tay bu nekkee ni lu ni mel daanaka sax <hesitation> baykat bi <breath> nim koy waxee da koo def rekk li ñuy dégg Fanaye maanaam dañ naan coppite jaww ji mu ngi fi mais jéemuñu ci dara <breath> tay ndax mën na am ab jeexital wala yan risques yoo xamante ne ni moom baykat bi <hesitation> lu ni mel mën na ko ko mën na ci dox moom
waaw dama lay jox exemple rekk ak yaakaar naa ne ñu ngi liggéey liggéey bu am solo muy waa FEPROMAS di ma déglu parce que <hesitation> fekke naa seen jotaay ak ñoom Nimna Diayte Trivolsificher am na ay baykat yoo xam ne organiser na leen fi mu toll nii lu jëm ci nebedaay lu jëm ci arbre fruitier yi lu jëm ci anacarde yi yépp jox nañ leen ko ñu ngi def pépinière <breath> organiser wu ci dëkku àll yi di ko jëmbat <breath> yaakaar naa ne yu mel noonu xeet yu el noonu projet yu mel noonu ñu ngi ñu ngi xeex si changement climatique te bi te ñu mel ni FEPROMAS ñu ngi leen di accompagner yaakaar naa ne bu ñu continuer ci élancer yooyu foo demee fépp foo xam ne FEPROMAS am na fa organisation def nañ fa pépinière eaux et forêt accompagner leen ba loolu noonu nag ci tool boo gis gars yi ñu ngi fay def garab yaakaar naa ne sur ce processus là bu ñu ko continuer ak Trivosificher ak FEPROMAS yaakaar naa ne changement climatique bi vraiment dina wàññeeku ci zone nu sud bi
dëgg la am na solo ni nga ko waxee rekk ci li nga xamante ne ni kuréel googu ngay wax ñu ngi koy jàppalee baykat yi waaye ñu xam it li nga xamante ne ni day baax ñuy jot ay xibaar yoo xamante ne <breath> day bàyyikoo ci ñii di wàllu ANACIM ci wàllu prévisions yi bu ko defee baykat yi dinañ xam naka la ñuy mën a waajalee <breath> bu fekkee ne am na ay yàqu yoo xamante ne ni war na mën a ñëw ñu xam naka la ñuy def ba daal di prévenir lu ni mel du leen di sonal ci yenn coono yi mais tay fi ma doon ñëw mooy ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy baykat yi des fois nga dégg ñu ni la ah coppiteg jaww ji lii la ay wax yuñ fi teg laag yooyu ndax loolu mën na am ay yenn risques yoo xamante ne ni ñoom dinañ dinañ dina dina dina dina ñëw ci seen liggéey
waaw parce que <hesitation> coppite jaww ji ñoom yee na leen parce que nawet bi bett na leen am na ñoo xam ne tay seen toolu dugub dañ ko mujju labourer def ko xaal loolu exemple un la beneen bi mooy <hesitation> coppiteg jaww ji ñoom war nañu ko xam yi ma la wax nii <hesitation> buñu demee ba ci cappaandaw bi muy continuer di taw tay am na ñoo xam ne teel a ño ñi teel a woon ji bu ñu deqee dinañ am jafe-jafe parce que seen ngooñ dina xaw a yàqu bu ñu deqiwul tamit seen gerte dina sax
dina sax <hesitation> <hesitation>
kon donc loolu coppite jaww ji tamit aspect bu négatif la ci côté boobu beneen bi mooy coppite jaww ji mooy yaakaar naa ne baykat bu nekk mu ngi liggéey ak jokalante mi ngi liggéey ak yeneen organisation yoo xam dañu leen di wax ne ah tay dina taw jël leen seen matuwaay def leen nii def leen nii def leen nële man miy wax ak yow am naa émission boo xam ne dama koy defal Jokalante mais ci Whatsapp la chaque décate dix jours ma wax leen évolution culture yi bu fekkee épendage d' engrais ma wax leen engrais bi nu ngeen koy épendre ci tool yi <breath> bu fekkee démadiage ma wax leen bu fekee aprodac ak ni ngeen koy defee ma wax leen <breath> bu fekkee ne jaww ji dafa war a taw ñu ñu avertir leen kon donc yaakaar naa ni baykat yi am na ci yenn nag du ñépp waaye am na organisation yoo xam ne ñu ngi jàppale baykat yi di leen di yónnee ay messages di leen di wax yan matuwaay la ñuy jël ci taw bi kañ lay taw ak kañ la dul taw ak buy taw yan matuwaay la ñuy jël yaakaar naa ne ñooñu aussi di ko jot war nañu tas xibaar yi si dëkk ba ak si seen naataango yoo xam ne ay baykat lañ pour matuwaay yépp yi nga xam ne war nañu ko jël ci changement climatique ñu jël ko pour mbay mi mën a jëm kanam
<hesitation> <hesitation> <breath> wax nga sànq lu am solo si li nga xamante ne ni moom mooy tolluwaayu nawet bi ndax am nga ñoo xamante ne ni <breath> commencer nañ <hesitation> gis li nga xamante ne ni moom mooy wàllu production ci <hesitation> ñi nga xamante ne ni ak ni nga ko waxee ci wàllu prévision yi <breath> ndax da ngeen di liggéey ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ANACIM ndax xam ngeen ni nawet bi daanaka mën na dem ba mois d' octobre te loolu tamit yaakaar naa ni bu nekkee ni am na ñi nga xamante ne ni jamono jii commen nañuy commencé nañu gis production ci seen wàllu mbay moom it yaakaar naa ni mën na leen di indil ay jafe-jafe
<hesitation> <hesitation> <smacks lips> waaw comme ni nga ko waxee mën na leen indil ay jafe-jafe mën na leen indil ay jafe-jafe waaye loolu boo koy gis lu ci bari <hesitation> ñi ci bay ci mboq mi lañ ko gën a bayee boo koy xool ci mboq mi lañ ko parce que baykat yi aussi bul xam ne dañoo yeewu dañoo yeewu lu ci bari ci mboq bi la am na mboq bi ñoo xam ne dañ koy faru mais gerte gi boo ciy xool lu ci ëpp quatre vingt dix pour cent yi ci mois de juin la ñu ko ji te variétés yi mu jël lépp lu mel ni cob lu mel ni SMA dinañ def quatre vingt dix jours ba cent dix jours mooy wane ne au moins plus tard le dix wala le vingt octobre ñooñu mën nañu ko récolter ah ñeneen ñi nga xam ne aussi dabe nañ ñooñu aussi tamit dinañ fekki gars yi ci biir nawet bi mais jafe-jafe bi ñu am mooy ñi nga xam ne dañu bay au delà de dix juillet ay le quinze ay le vingt juillet ba fin juillet ñooñu nag ñooy nar a am jafe-jafe peut être mën nañu am ngooñ waaye vraiment yaakaaruma gerte gi ñu war a am techniquement bu ñu xoolee spéculations yi ñu bay bu fekkee ne yenn variétés yu jëm ni cob wala SMA la ñu bay yaakaar naa ne nawet bi duñ ko boucler mais buñ jëlee yenn variété comme yëgër comme ñor-ñaar <breath> ji ko diggante le trante <hesitation> le le dix juillet ba le quinze juillet am naa ci yaakaar ne yooyu dina fekki ñee parce que cycle bu gàtt la parce que man maximum soixante cinq joursz lay def mooy ñaari weer ak juróomi fan wala fukki fan
ci wàllu spéculations yooyu laay desandi yan yan yan yan xeetu spéculation moo gën a adapté wala moo gën a <breath> gox bi moom la moom la moom la la gën a méngóo
waaw gox bi lim gën a méngóol <hesitation> ci wàllu gerte <hesitation> yaakaar naa ne ñetti status ñetti varités la bi ci njëkk mooy cob nga xam ne mën na def 90 jours bi ci topp mooy SMA moom la ñuy wax soixante treize trante trois kooku mën na def <hesitation> quatre vingt dix ba cent dix jours yi si topp mooy grain de bouche ñu koy wax fleur onze wala JH cent dix neuf ving <breath> boobu gerte moom mën na def cent ba cent vingt jours <breath> yooyu c' est des cartes variétales yoo xam ne <noise> ISRA moo ko tënk teg ko fi <breath> ISRA bi mu kop fi tëggee tënk ko parce que nous on a des isowètes qui tournent au tour de sept cent à huit cent milimètres isowètes yooyu nag dañ ci tenir compte ci carte variétale ba nga xam ne gerte gi dina dem ba mois d' octobre soog a ñor kon donc yooyu mooy xeetu gerte yi nga xam ne adapté wu nañu léegi nag ni nga wax na jaww ji dafa am changement climatique changement climatique yi boobu tax na baykat yi jéggaani yeneen xeetu jiwu yoo xam ne day tax mu gaaw a ñor xeetu jiwu yooyu lan mooy ñor-ñaar xeetu jiwu yooyu lan mooy <hesitation> yëgër mooy yëgër ñooñu dañuy dem au moins ñaari weer rekk ñu ñor ak juróomi fan wala fukki fan <breath> yooyu nag bu fekkee tardé nga ba ay le 10 juillet le 15 juillet mën nga ko ji parce que bu dee juillet bu ñëwee août septembre du ñaari weer octobre mu mu ñor
mu ñor
waaye boo jëlee variété boo xam ne day def ñenti weer ak fukki fan nga bugg ko ji ci mois de juillet ay jafe-jafe ngay am sa gerte gi du fees ay chips ngay am donc ñuy lancer appel baykat yi <breath> nawet bi coppite am na à partir du premier mai war nañu defar seen tool yi préparer ba dara bum leen bett parce que taw bi maitriser wuñ ko jaww bi maitriser wuñ koog changement climatique bi donc loolu daal yaakaar naa ne si changement climatique baykat yi buñ ko defee yaakaar naa ne nawet bi du leen bett
<hesitation> <hesitation> nawet bi du leen bett ni nga ko waxee <breath> tay ci wàllu spéculation yi yaa ngi ñëw rekk ci li nga xamante ne ni moom mooy gerte gi mais gis nañ ni fii it <hesitation> li nga xamante ne mooy dugub danu koy bay <breath> <hesitation> mboq danu koy bay ñebe it am na ñenn ñoo xamante ne dañu koy bay wàllu sorgho bi tamit danu koy bay te bu ci nekk am na variété boo xamante ne ni <breath> mën na dëppoo ak li nga xamante ne ni moom mooy wàllu jaww ji
<breath> waa li nga wax yaa ngi wax lu am importance laal nga ci wàllu dugub laal nga ci wàllu sorgho wàll laal nga ci wàllum mboq wala laal nga ci wàllu sesam yaakaar naa ne boo doon wax <hesitation> mbay rekk donc bu ñuy wax mbay ci Kaolack Nioro a tax donc moo tax ñu tuddee ko le bassin

man jàngat gi ma jàngat di ko wax sama mbokku baykat yi jaww ji soppeeku na àll bi jarul ngeen koy xar di def fu nekk tool dama leen ne jël leen au moins seen cinq wala six hectares boo xam ne jege na leen ngeen xaaj ko par exemple deux hectares yi ngeen def ko dugub un hectare yi ngeen def ko gerte yeneen deux hectares yi ngeen def ko mboq bu ngeen ko defee di def rotation boobu di ngeen intensifier seen production li ngeen di tasaare seen tool yi di wut engrais di ngeen yemale seen engrais te bu ngeen amee tos bu ngeen ko ci defee yaakaar naa ne di ngeen am production record sur ' hectares yoo xam ne di ngeen ko def diversifié ko fii tool bii nga def fi mboq fii nga def fi dugub fii nga def fi gerte chaque jour di ko teg say bët di nga ko liggéey liggéey bu set di nga ci def engrais bu baax di nga intensifier sa production foo doon tas sa tool di def fii ak fii liggéey bi tasaare wu *** foofu mën nga fa am deux tonnes wala deux tonnes cinq cent ci gerte <breath> ci mboq mën nga ci am six tonnes wala sept tonnes ci dugub mën nga ci am une tonne cinq cent wala deux tonnes loolu la ñuy wax intensification agricole yaakaar naa ne sama mbokku baykat yi si domaine boobu la ñu war a jël moo gën ñuy tasaare seen doole duñ ci am engrais duñ ci def fumier du am njariñ li ma lay wax <hesitation> expérience la parce que man miy wax ak yow damay bay commencement bi dama amoon tool ay touba Saloum am ay <hesitation> ay ay Kër Sumtu tool mais ba ma demee ba xool gis naa ne ba ma jëlee tool kër Bamba rekk bay fa sur quatre hectares ma jël benn hectare bi def ko gerte deux hectares yi ma def ko dugub beneen hectare bi ma def ko mboq saa boo xëyee yaa ngi li ngay def ci engrais di nga ko maitriser tos bi dina bari te saa boo xëyee di nga xam ne fii laa war a liggéey lii laa war a liggéey <breath> loolu la ñuy wax intensification de la production foo foo doon tas sa doole di fa am deux tonnes fii mën nga fi am quatre tonnes sa tool yi dina set

du bay am tool yu yam maitriser ko moo gën parce que dama leen ciy yee parce que jaww ji soppeeku na mais aussi main d' oeuvre amatul

journée ñu lay feyeeku mille ngoon gi ñu lay feyeeku ay mille loolu boo ko defee ci tool après loo ciy am kon donc comme loolu am na bay leen lu yam ngeen maitriser ko ngeen def tool yi tos ba mu fees bu ko defee sax engrais du ngeen ko soxla ngeen intensifier seen production donc loolu bu ngeen ko defee yaakaar naa ne jarul ngeen di topp àll bi yépp di xotti donc quand on intensifie la production li ñuy am ci rendement mooy ëpp bu ñu defee ay quatre cinq hectares

ci même variété te liñ ciy am mooy ëpp di nga économiser sa main d' oeuvre di nga économiser sa mais jafe-jafe la

ah xale yi bayatuñ nit ñi aussi ni ñu doon amee doom amatuñ ko doom bu njëkk ba benn benn paa mooy yor kër gi yépp tool bi ñépp a ciy ànd liggéey mais léegi da ngay ñëw kër ku nekk xaaj sa tool xaaj sa tool benn nit yow Dado boo amee doom bu am cinq ans yow rekk ak sa tool nga yor sa fas wala yor sa mbaam amoo mbaam loolooy indi jafe-jafe bu njëkk ba da ngay gis paa bi moom mooy dogal jiwu bi yépp moo koy centraliser taaw bi ci ci nekk ñépp dëkk bu ñuy xëy saa waay xale yépp ay xëy jigéen ñi rekk ay des ci tool bi togg ndékki indi mais main d' oeuvre amutoon problème ay trante nit quarante nit ñooy nekk ci tool yi bu ñu xëyee mën nañ bay vingt hectares mais léegi da ngay gis benn kër ñu xaajale ko papa ji di bayal boppam <hesitation> taaw bi di bay fii rakk ji di bay fii ku nekk di bay à côté te ku nekk amoo sax ñaari doom yu mën a bay donc jafe-jafe moom laa lay wax maitriser les superficies bien gérer les espaces agricoles di bay lu yam intensifier ko buñ ko defee rekk vraiment dinañ am autosuffisance alimentaire te vraiment production bi dina bari loolu moom lu leer la beneen bi may wax ak baykat yi mooy <hesitation> bu ngeen gisee ci guerre ru Ukraine bi jafe-jafe yi am lu tax céréale amul te ñun ñu ngi nekk ci dëkk boo xam ne am nañ suuf am nañ ndox kon donc yaakaar naa ne baykat yi waxuma gerte baaxul gerte baax na mais gerte dafa am ay limites da nga koy bay ñu ñëw naan la prix bi deux cent la cent cinquante la di la këyitloo tay ñu jënd ko suba duñ ko jënd kon donc nit ñi lan lañ war a def li ma leen di ñaan mooy gerte nañ ko bay baax na mais nañu gën a bay céréales yi parce que :fa céréale yi du yàqu moosoo gis nit denc dugub mu yàqu wala mboq mu yàqu mais gerte boo ko jëndee fii def ci ay per denc ko même pas ñetti weer boo ñëweee doo ko xàmme

mboq moo gën a cher gerte kon je lance un appel à tous les producteurs nañu bay gerte parce que gerte gi dina leen jàppale ci am tuuti revenu agricole ngooñ bi dina tax jur yi dund mais nañu intensifier production bi surtout en terme de maïs surtout en terme de mil yaakaar naa ne loolu Nimna mi nga xam ne fi mu toll nii <breath> suñu jigéen bu jàmbaare nga xam ne moo yor FEPROMAS yore I Maïs yore interprofessionnel bi léegi maïs ci Sénégal <breath> ren def nañ ci jéego yu rëy a rëy ci wàllu maïs booy xool insàllaa am naa ci yaakaar <breath> jéego yooyu ñu def production yooyu buñ ko amee yaakaar naa ne vraiment dinañ mën a jox NMA dinañ mën a jox SEDIMA dinañ mën a jox ñépp ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllum maïs
<hesitation> <hesitation> am na solo monsieur Mignane Diouf daanaka liñ ñu cëralee woon si waxtu léegi tay ñu yegsi si <breath> waaye ba tay rekk di nga ñëwaat rekk ci ay conseils gën a dooleel ñi nga xamante ne ni <noise> ñoom ñooy baykat yi <breath> ci wàllu rekk li nga xamante ne ni moom mooy bay mi <breath> ngir ñu gën a mën a am ak fegu ndax yaa ngi koy junj sànq ci wàllu Ukraine li nga xamante ne ni xew na fa <breath> ba li wàllu céréale nga xamante ne ni daanaka lu bari dañ ko doon jéggaani di ko jëlee yeneen dëkk di ko andi fii ñu gis ne lu ni mel ba mu amee andi na ab sooxe ci wàllum dund gi <breath> tay fu fekkoon ne am nga benn conseil boo xamante ne ni <breath> yaa ngi koy jox ñii di baykat yi ngir ñu gën a taxaw ci ag fegu ci seen wàllu dundin maanaam ci li nga xamante ne ni moom la ñuy jëfandikoo
waaw loolu soxna Dado dinaa ci kontaan parce que man loolu laa gëm <hesitation> xam nga àdduna moom da ngay xool nu muy dox rekk nga ànd ak moom yaakaar naa ne situation bi ñu jógee yaakaar naa ne war na yee baykat yi yaakaar naa ne baykat yi léegi ci seen tool yi war nañu ci mën a bay dugub bu bari bay ci mboq bu bari bu ko defee dinañ ci am lu ñu dundee dinañ am luñ ci jaay dinañ am luñ ci jënd lu tax spéculations yi <hesitation> yomb nañ cher ru ñu te mën nga am jiwam te gerte gi gis nga ne jafe na am jiwam conservation am métti na kon waxuñu baykat yi ñu bàyyi gerte parce que gerte mënuñ ko bàyyi parce que c' est une cuture de rente mooy culture boo xam ne dafa am njariñ di la jox xaalis kon donc loolu foog ñu def ko mais nañu fexe ba ku ci nekk foo amee ñaari hectares gerte na nga fa amee ñenti hectares mboq am fa juróomi hectares ñetti hectares mboq ak ñenti hectares dugub mboq mi moom ñuy lancer appel aussi producteurs yi nañu gën a bay aussi hybride yi hybride yi am na njariñ parce que buñ a bu ñu buggee am autosuffisance alimentaire il faut que vraiment ñu surproduction bi bari nit ñi bay lu bari parce que booy xool ci hybride bi

kooku tamit baax na déedéet bokkul ak OGM
d' accord
hybride yi mooy vraiment mboq boo xam ne gars yi dañu ko liggéey ba nga xam ne <hesitation> production bi mën nga ci am six tonnes ba douze tonnes

yaakaar naa ne du ñu jéggaan fenn fenn fenn fenn lu jëm ci mboq wala lu jëm ci dugub
<hesitation> <hesitation> jërëjëf gërëm nañ la sant la bu baax ñu bàyyi la rekk nga daal di tàggatoo <breath> ndax luñ ñu cëralee woon ci waxtu daal dinañu ca yegsi <breath> donte émission bi am na seen beneen naataango boo ko waroon a bokkal donte li ñuy wax rekk xat-xat yi xam naa moo ko tënk ba mënul yegsi ñu bàyyi la rekk nga tàggu auditeurs yi la doon bàyyi xel
waaw soxan Dado du ma def lu dul gërëm la

di gërëm vraiment <hesitation> waa rajo bi yéen en particulier ñoom Malick ak ñoom Leyti <breath> ak sa mbokku techniciens yi nga xam ne ànd nga ak ñoom ñu def émission bi <breath> <hesitation> di gërëm aussi vraiment sama agent yi nga xam ne ñu ngi bokk di liggéey <hesitation> ci développement bi ak vraiment sama mbokku baykat yi nga xam ne vraiment actuellement nelawatuñ ñu ngi ci tool yi di góorgóorlu di leen di ñaax ne nañ yokku góorgóorlu na tool yi set nawet bi yàggul insaa àllaa am nañ ci yaakaar ne bu soobee Yàlla <breath> Yal na ñu Yàlla dimbale ba ñu am nawet bu naat nawet bu barke bu bépp baykat gis ci boppam
ñun tamit gërëm nañ la sant la bu baax mbokk yi ñu doon waxtaanee rekk li nga xamante ne ñeewal na <noise> wàllu situation campagne agricole bi dégg ngeen nga li nga xamante ne ni moom la ci wàllu développer <breath> mu nekk loo xamante ne ni lu am solo la ñu fàttali leen émission bi ñu ngi ko amaloon ci jàppandalug programme alimentaire mondial <breath> ci projet boobee di 4R ci xeltu nag ki nga xamante ne ni ñoom ñooy Jokalante <breath> ñu doon ci waxtaanee rekk <hesitation> gën ci gindi ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy baykat yi <breath> waaye it naa leen saa su nekk ñoom it dañuy dem ba laal ñi nga xamante ni ñooy sàmmkat yi <breath> kon gërëm nañu leen sant leen bu baax Mame Dado Dieng ngeen àndanaloon ci kàddu gi ci xarala gi l' incontournable technicien Maodo Malick Senghor <breath> di leen di jox dig daje ba beneen jër a ngeen jëf